Dobel vonnan sare, waɗai sare waɗa dutti yakkai tuta, nyamai cege, wala ko waɗataku hanjun waɗi ɓivi to'awa wai ka a dinga tifugo lakki ndobi ha sare hiba hoi ni nama.

Keeke taaya ɗiɗi ɗon jey mari baskits ɗon jey walaa, basket ɗo'o nafu maajum a watan kujee ji ma haa ndar to booro ma, to huunde ajogi ha junngo a rasan ɗum haa ndar a laanya keeke maaɗa ɗon mari boo babal resugo himɓe feere banda sit beeko laanyata man.

Painapul, ayaba, be piya furut on patman be no ɗum fudirta daban daban on. a yaba ma ɗo veli sosai ɓurna ɓevi ɓe vi wandu’un ɓuri yiɗugo piya bo a nyamai be biredi painapul bo a wawai a waɗa jusman kuma a ƴakka banni.

Ɗoo gaasa on, gaasa debbo keenan, ni o yahi ɓe voitini ɗum bana to o yahii sallon, ɓe wanni mo rilaksin, keenan ɓe lootini mo, ɓe vo’ini mo gaasa maako ɗo voodi banni ɗo, gaasa won ɗo man kadi.

Nyebbam on je don mbara bakteeria, to a ɗo mari nawnere, a ɗo mari saɗawre, a ɗo mari hunde je vurtinta ma ha yeeso je vooɗai, ko ha ɓandu je a yiɗi a itta ɗum, ko fuufe, a sooda nyebbam ɗo a wuja ɗum, ɗum ɗo itta kujeji bana bannii.

Deliiso biskit belɗum, ɗum ɗo mari madara haa nder maajum. To a ɗo nyaama ɗum, a ɗo nana ɗum ɗo veli, ɗo mari fuleevo bo fere-fere. To a yiɗi a sooda, a wawan a tawa ɗum haa supamaket, ko kuma a yaha luumo a tefa ɗum, be innde maajum.

Korowal: Wala ko ɓe wala naftira ɓewaɗa korowal. Ɓe wawan ɓe naftira njamdi, ɓe wawan ɓe naftira plastic. Amma ɗo ɓe naftiri katako on ɓe waɗi ɗum ngam joɗai be mai. To har ado kitchen maɗa anaftirai ɗum a joɗa aɗo joɗi defa ko adefata mai.

Sarƙa daande, a wata sarƙa an ɗebbo heɓa a vurta a voɗa, sarƙa ɗo wala dizain je wala, wala kola ɓo je wala, ɗon silva mai, ɗon gol mai, ji a mari haaje hanjum a watata, heɓa faune ma ɓedda vurtugo.

Gawn ɓurna pat, ɓe ɗo wata irin do ha bangla'on on a tawan amariya mai wata ko kuma fere a tawai kawaye mako be iri banni ngam dina on ɓe ɗo naftira ɗum waɗa a tawa ɗum ɗo delkita ɗo hosa gite ɗo voɗi ɗo fotti amariya mai.

Ɗo ɗum sitayel kare on, gawun on ɓe nyooti gawun may bo, ɓe wari ɓe ta’i paatans kare may, ɓe takki takkini haa daande may, ɓe takki be haa junngooji may ɗo, sey ɓe wari ɓe hoosi sitons, bo fifi fi haa dow maajum, gawun waɗi nga on ɗo.

Ɗo ɗum pleya on. Kuma daga dresin maako a andi o ɗo waɗa pleyin jei futbol on. Ko wane spots be irin no ɓe fijirta ɗum, be dres kod maɓɓe, amma dres kod ɗo spesifikali jei fijoɓe bol on.

Nyabbe awan ɗum on ɗum fuda, ɓe ɗo naftira nyabbe defa kujeji ɗuɗɗum. a wawai a waɗa rice and sitiw and bins, a nyamira be nyabbe ma a waɗan nyabbe mai a dolla ɗum a nyama ɗum be manda, wala no ɓe de firta nyabbe a wawai a dirɓa ɗum a wata ha hako maɗa, a una ɗum a wata ha hako pat hunde bnyamugo on.

Ɗo ɓe ɗo nyoona ɗum alele be hawsaare, moymoy somtayim. Moymoy ɓe ɗo waɗa ɗum be nyebbe on ,a dirɓan nyebbe maaɗa, a waata magi ma, albasa ma ,ko ɗume maaɗa a wara a waɗa alele maaɗa maymoy may, kenan a dolla ɗum haa yiite ,to ɓenndi a jippina a nyaama.

Soka buts. fijurgo Bol ɓe mai. To afijai Bol ɓe paɗe majum. Kuma soka buts mai on naftirta afija. Ngam ɗum ɓuri izi asas, ɗum teɗɗai. Wala ɗum firgama, wala ɗum ɗoɗ’ama.

Pepe-cikin, gertugal on a dolla ɗum, a sa’a ɗum to sa'i vooji, a una tattaase maaɗa, a wara a sa’a ɗum a waata magi ma, a waata ko ɗume sai a waila gertugal sa'inga mai ha nder a dimba ɗum, hanjum on ɓe ƴoonata pepe-cikin.

Braselat to ɓe vi braislat ni ɗum jawe jungu na ɗum agogo on ba, na ɗum jawe on bo ba, amma ɗo waɗa saen den popos je agogo bei jawe ɗo waɗa, bikos babbal gotel je a watata agogo no a watata jawe bannin a watata ɗo man, amma ɗo man a feɗan ɗum on, ɗum inde majum braslat be inglish

Netfiliks, Banano mimmari Di'estivi bannin ɗon Netfiliks amma kanjum je woya on nana a yahay a sooda dikooda a wadda on ba. Banano a yoɓata Di'estivi ma ko Gotivi maaɗa, banni a waɗay sobsikiribshon ha Netfiliks maaɗa a laara fim kala je a mari haaje ha waya maaɗa, nana seeta a ɗo jooɗi ha saare on ba a waawata laarugo fim.

Firic, to firic ɗo wara ,ɗo warda be babalji fere-fere haa nder maajun. Heɓa koda a waati hunde ɗo sennditi ,a annda haa ndiyam ma wani to jiwus on, resi a annday haa wani ɗo kuma hundeeji hakooji ma , a andan hedi toy on geefe to awtindirtaku.

Atm mashin, Automita tela mashin, a yahai a wata kati maɗa je ɓe nyonata atm mai kenan, a itta chede maɗa ha banki. Nanasitu a nastidar banki ba a yayi a vindi ha widrawal clip a nana kullumun ba layi ɗuɗata, hanjin wani ɓe wadi atm, a yahai a wata kati ma tan a itta, to a turi na goddo a tura.

Tela on ɗo ɓe mashin nyotugo mako, oɗ nyota kare on, a yi ɓe teb mako ha nɗande mako kenan je godu go himbe, oɗo joɗi nyota kare mako, bo ma oɗo naftira mashin nyotugo mai on nyotira.

Ɓiskit kuje nyamugu a nyamai ɗum a yara ti a harai a wawai a nyama ferel mangabanni, Ɗum ɗo mari differin flavas flavas je a yidi asodata, Awawai a soda choklate, A wawai a sudia miyik flavel je wanni ma pat a nyama ɗum ɗo velli.

Gaskuka, hoitinay ma defugo be surɗe ko kuma a ɗo defa wala no a ustira hite, gam a fotai a usta ɗum. Amma gaskuka a wawa a usta hite ma, a bedda hite ma,. Ɗon ovun ha les may a maɓɓita a waɗa bekin ko a yiɗi waɗago bekin.

Ɗo'o yonnde saare on bana wi'ugo get saare, to a nastan koo kuma a vurtan, ɗo'o ɗum yonnde saare maajum on bee pillas man ha yaasi bee get maajum ɓe ɗo bana ɓe ɗo vo’ina a yii buhu simintiiji haa yaasi man.

Yeri, be sarka, be kalagaje. Ɓurna pat atawai ɗum ɗo warda tare, roɓe on bo ɓuri waatugo ɗum na ngam ko ɗume ɗo valla ɓe haa paune maɓɓe, ɗo vo’ina paune maɓɓe, to ɓe fauni bo atawa ɓe ɗo voɗi laaɓi.

Ynamdu mai bu rise an stew n be wannyimo rise mai haplates be wannimo stiw mai habol de o yidi o nyama bo o hauti dum o nyedi stiwu mako o wayli hado o ryse mako o do nyama madum hara storano am dakorom je da daini mai.

Sainpost! To ɓe yeccai inde babal, ko kuma ko ɓe huuwata haa babal, ɓurna pat ɓe tawai, sainpost mai yeccai ditails mai, adres mai, nonba mai. ɗume on ɓe ɗo waɗa haa ton, to a mari haaje sai a ƴoona ko kuma a yaha.

Logo, waɗa indiketin logo ɗo ha’a lari ɗum pat je nageria imagirashon savis on. Nana ge leɗɗi fere ba, je nageria on. Kuma nanaje koɗume ba ce imagirashon on.

Moorɗi, wurtina debbo soosay ɗo woodina debbo, a wooɗa gaasa ma ɓedday juutugo, to ɓe moori ma, ɗo ɓedda wurtunngo haske yeeso ma, annuuri yeeso maaɗa, tawa tiinde maaɗa ɗo laaɓi ɗo wooɗi ɗo moyti.

Microfone to himɓe ɗo daayi a waaway a naftira koo amari jamaaji soosai haa babal walaa no a vola avi'a ɓe nanai daande maaɗa, ngam himɓe feere daayi hannjum waɗi ɓe naftirta microfone, ammaa to waɗi connectin microfhone no goɗɗo daayorii bat o nanetee, uo nanama laɗɗun tal.

Moɗum, ɗum bana forum on goɗɗo janga ɗereji o yahi babal ɓeɗo joɗi, woɓɓe maiɗo joɗi kowa ɗo fauni wati jompa hifni hifnere joɗi ha koromje mako, bana on yiɗo waɗi konsentirashon ha dow ɗereji mai, wawan latta dereji mai vela mo on konsentrashon mako pat ɗo dow ton.

Ɗo ɗum siromom ɗo ba nɗiyam nɗiyam. Ɗum bo ɗo takka takka seɗɗa seɗani to a wuji ɗum ha yeso maɗa to aɗo mari babal fere ɗo balwi babal fere ɗo laabi ɗum ɗo fotinɗira yeso maɗa. To aɗo mari fufe pat ɗum ɗo itta. Ɗum boɗɗum on ha yeso ha banɗu.

Apple hya kala frudt pat to a yahi supamaket to har ɗon a yahai babal hedi ɓe ɗo resa fruji je a mari haaji a tefata totton a tawan ɗum. Boɗɗum pad ɗum ɗon firash ɗo voodi wala wai nyoli wala vonni ngam ɓe do sufta resa boɗɗum on be sora.

"Bukcop" jey ɗereejiiji, a sigay ɗereejiiji maaɗa. Koo ha "oofis" koo ha "makaranta". A taway ɗon "Bukcop" naa ngam koo ɗume bo, heɓa ɓe heɓa babal sigugo ɗereeji ɓe annda "sobjek" toy on woni heedi ɗoo. "Subject" toy on woni heedi ɗoo, ɓe senndindira ɗum.

Esi dara dara. Ɗon esi je ɓe wa tata ha mahul ɗon bou je ɗo dara mai. Pat bo kugal majum gotel'un ɗum ɗo feuna babal un. Ɗum wadama to'a nasti babal a wonan relaxed koda avurti nange'un a tawai babal ɗo fewi a nana belɗum.

Pulaati, woɓɓe buri yiɗugo ɓe wula butaali maɓɓe, woɓɓe boo ɗo defa ɗum on ƴakka, himɓe feere boo a tawai ɓe ɗo hauta bee mandafu ɓe ƴakka butaali maɓɓe, ɓurna pat bo min ɗo liira butaali min sofna min yaara ɓe namina amin min wara min ɗo laawa nyiiri butaali bee mai, butaali ɗo mari laawolji feere-feere jei ɓe waawata nafturgo ɗum ɓe nyaamira.

Supamaket to a yahi banni a tawata kujeji mai ɗo jeri ko dume be sekshon muɗum, je a yiɗi a sodata, to hedi nyamdu ɗon ,to hedi furutsji ɗon, to hedi kuma vejitabuls bo a tawai banni ɗo jeri jeri.

Almas urdi on je do ura sosai, to a wati dum daga daidum a nanai urenga mada, dum arebiyan urd on, be do sora dum hagongom petel ni to a wati petel na nasita wati duɗɗum ba ananan dum do ura sosai.

Kiradul on, ɗo kenan leeso ɓikkon ,leeso keccon kenan. Kiradul may ɓe ɗo sonna ɓikkoy pete-pete on, ɓe wanna ɓe bebiji haa ɗoɗo to ɓe gagiri ɗanugo .Ko kuma ɓe yi'a hunde jey ɓe fijirta, leeso ɓikkon keccon on ɗo may.

Oriyo biskin, belɗum Sosai chokolet'on be naftiri ɓe waɗi ɗum be Madara, awawan ayaraɗum be yogot ma ɗo Veli ko kuma be jus maɗa, kuma ɓe ɗo wataɗum ha dou kekji ɓe ɗo wataɗum ha nder yogot, awawaibo a nyama ɗum mere banni.

Get yonde saare, nastugo be vurtugo pat dole seito goɗɗo tokki yonde saare, to ayin yonde saare ni ɓe ɗo yona ɗum get be inglish, jei intiras be going aut pat awawan anaftira yonde saare.

Chantilivel. gele on je to a suɗɗi ɗum ɗum ɗoba net net amma ɗo voɗi. Ɗum ɗo waɗa yayi ɗum tiɗɗai. Wala ɗinga seikugo ko ɗinga takkugo banɗu merimeri ɗo. Ɗum wala.

Ɗo bo shuz an bags on kenan paɗe be booroji to a wari sodugo to voɗi ma, a soda paɗe ma atefa jei yaadata be booro maaɗa asoda a fauna ma.

Frut je nyamgo boddum sosai habandu do mari vitaminji sosai ,doctor kamma wadi advisin himbe to heban de dinga nyamgo apple kala nyalade wore kala nyalade pat ta goddo ummi gam hakkindo mari e vitamins boɗdum sosai.

Koromje on pawne paalo, hanjum waɗi ɓurna saare a yahi pat, a taway ɓe ɗo mari koromje. Kuma kala kala dizayinji feere feere a yi'ata . Woɓɓe ɓe ɗon a waɗa penti maɓɓe, yaada bi kollo korowal maɓɓe. Woɓɓe bo, kapet maɓɓe on yaadata, be kollo korowal maɓɓe.

Dankali coggu, ɗon aric poteetos, ɗon dankali saare, aric ɗo, kanjum on jey nasaara, jey saare ɗo bo kanjum on mannga-mannga, haa leddi ɗo waata haa basket ɗo, nden bo haa geefe maako ɗe ɗo sorra yaadiiji, ɗo jey yunifom, ɗo caddaaji to ɗume.

Dankali sare boɗɗum belɗum to a sa’i ɗum ɗo veli, to a defi ɗum ɗo veli, ɗum ɗo mari zaaki ainihin majum ma boɗɗum, ɗo vurta manga mangal settugo mai bo wala damuwa.

ipad on mana irin ipad do heba apple ipad on hala ipad pad be logo mujum be inde mudum bana wayaji en ɗo mari indeje fere-fere bani ipad fu wayawai company fere-fere wada ipad majum wata logo majum heba anda a ipad do daga company do on bana ipad do dum apple ipad on.

Hair dryer, ɓedo naftira dum burna pat to goɗɗo yiwi vurti sofni hore, ko kuma loti hore, a naftira hair dryer ma heɓa yorni nama ɓe lau: sakkoma to a vurtai, ko wodi ha a yahata. A naftira hair dryer mada yorninte gasa mada; a vurtan ha yahata pat bana ma a lotai no.

Cips, planteyn an stiiw. Dankali sa'inga be bo planteyn ɗo bana ayaba on, amma bo ɓe sa'an ɗum on, ɓe nyama. Dankali ɗo bo jei nasara on, ataitai ɗum, a nyaama ɗum be haako.

Palo be kushinji kushinji ɗo boɗo hosi piloji gam tow himbe wari to huɓɓe wari a wawa a ɓara a wawai a joga pilo mai a latta a do konfotebul kuma don izi asas je wuggugo on a waway a bamta dum to a woggai a lustitina dum to a vuwai.

Dainin tebul. Moɓbe fere wala joɗa ha leɗɗi nyama. Beɗo mari tebol mabbe be koromje mabbe to wakkati nyamugo to waɗi be fu mabbe be hautata, daga jamu sare be bibbe mako be debbo mako fu bat, be joɗata be nyama ha ɗow tebul mai. To on timini on vitta on vogga babal mai.

Balkoni kala sareji mari balkoni pat nden kam tabbutun ɗum gidan sama on. Ngam ha dou mai on ɓe tarnata ɗum bei njamdi ɗo heɓa haɗa naunire ko do’ere kanjum mai on ɓe yoonata balkoni. To ayiɗi yarugo hendu awawan avurta a yara hendu ko kuma aɗo dou lara ko doggata ha yasi.

Morɗi, boɗɗum morugo sosai to a debbo ɗon vo'inama ɗon vo'ina ɓinglma be yeesoma pat vooɗa, gaasama bo a tawan no amoorata banni ɗum ɗo juuta, awawan a hauta be atachimen amoora, awawan a moora be gaasama banni.

Ɗoo bairooji on, biiro jei vinndugoo, banda pencil ɗiɗo boo jei biiro je ko a vindi a fotai a Vila ɗum. Stilo ɓe vinndi ɗo boo, stilo mai be frenh man bee franci on ɓe do yewna ɗum stilo, be inglish boo ɓe ɗoo yewna ɗum pen, minnboo pulɓe min boowii yewnugo ɗum biiro, bairo, kanjaman ondoo ɗoo jei vinndurgo on.

Karas. To karas wari fuɗugo ni bannin on fuɗata, a tawan hore man ɗoo wurti be lif man ha dew, ɓee awiɗuum bannin, kuma to a awan ɗoom yiɗi babal leddi nana sandi soyel ba na kile soyel, ɗum yiɗi lumi soyel leddi njarendi ɓalejum.

A resay haako maa "bejitebuls" maa pat heɓa taa vonna ha "firish" a waaway bo a resa "dirinks" maaɗa koo "yogots" maaɗa koo ndiyam maaɗa pat heɓa feewa a yara ɗum bo wakkati nde a mari haaje.

Kumb a safitiray gasa maɗa, a bo’itina gasa ma to a canci a waɗa staylin gasa maɗa, kum ɗo gasa on tan ɓe naftirta ɗum.

steshin 3. A wawan a fija fifa maɗa, a fija mota kombat maɗa be majun. Kawai a soda sidi maɗa a wata. kuma ɗomari 2 pats. Pleya gotel naftira pat gotel mai an bo a naftira pat gotel mai onfija gemji onmari haje.

Ɗo ɗum kicin on. Ayi kobot ha dou, ayi drowas ha les, nda gas kuuka, nda fric, kicin on, ɗum kicin. Nda ovun mai bo haa kombi gas kuuka mai. Kicin mai ɗo vooɗi, ɗo laaɓi, wala dotti. Nda sink mai bo, hedi ƙarshe to.

Ɗo fulawas on ɓe wo'itini, ɓe aawi ɓe wo'ini yonde saare. Ɗum ɗo fulawas on, to a yiɗi ɗum, a aawa ɗum heba ɗum fuɗa. Ɗum ɗo voɗi, mo ɗo saala fuu, ɗum ɗo hoosa gite. Ɗum ɗo vo’ina yonde saare ma. a wawan a aawa ha nder saare ma, vo’ininama nder saare, ko kuma gadin maaɗa.

Ko beddata paune rewɓe kanjuum on yerji maɓɓe, be kalagaje, to ayi debbo fauni wati ɗo pat ayi'a paune mako ɓeddi wurtugo ,ɗum ɗoo fottinimo ,atawa boo ko owati pat latta, ɗum ɗo woɗi ɗum ɗoo ɗelkita.

Gawun'on, ɗum gawunbo je ɓe naftiri be atampa ɓe yoti ɗum. Oɗo vakki bo be Gele mako Ɓalijum be Gawun mako maibo owati Sita'on .oɗo waɗi ha nder majum be Bangus mako ha jungo.Be lalle Mako bo boɗejum je ozani.

Jinja an tumeric fichalscrob a wuje ha yesoma ɗa ngam ɗiggina yesoma, wata yeso ma ɗelka kuma bo kala spots je a mari fu ittan ha yeso maɗa, ngam jinja ɗum hunde defugo on banni tumeric mai bo.

Buccu, himɓe lamu on ɓuri nafsurgo puccu, jotta himbe nani bo ɗon no va’a puccu ɓe yaha babal be majum amma jotta je ɓe waddi motaji mashinji ɗon ɗum hoyni sosai sai a tawa ɓurna pat to ɓe waɗai polo, ko kilisa on ayi ata pucciji sosai.

Sinbot on ɗo yeccugo babal kenan bana viugo to a yotti babal ɗo, ɗo yecchama ai ha babal ɗo, inde babal ɗo, ɗum yaugareka dentao clinic on, bana viugo ɗo yecca ma inde ɗo man woni babal mai asibitiin hakori je ɗo yeccama asibiti je ni’e on woni ha ɗo ni ɗo mai, to a nassini asibitin on heɓa to aɗo sala ayiya mahol tan a anda ɗum ɗo yecca on sinbot mai.

Samira on d taso on je nyamugo himbe nane kamma hanjum on be rottinta mauɓe ,irin to a do wada respectin goddo hanjum on a hokkirta mo nyamdu to be yona dum samira dum wara jondeji jondeji wawai wara jode tati jode jego waririfuum samira onbe yonata dum.

Bons be hako, bons ɗo fulawa un be naftirta be wada dum be wata yis be wata shuga be wata manda a wada dum a resa dum do uppi a wara fuda tobbuko a sa’adum a wawai a nyama dum be hako bana banni wawai bo a ƴakka dum meri.

Paynapul furut je ɗo mari zaaki kuma ɗo ɗan yanya ɗemngal seɗɗa-seɗɗa, amma bo belɗum sosai, awaɗai bilandin ɗum as jus a vurtina paynapul jus, awaaway bo a nyaamaɗum banni tan.

Flat shus je roɓɓe padeji kenan je roɓɓe je wala ɗagel hanjum ɗo afadadum ɗo baba silpas ɗo vely paɗugo a yaha ha’a yatama wala aɗo dami ta a do’a ha Lawol, wala noi ɗon voɗɗi bo ɗo simple.

Boji, bodɗum marugo Boji ha Sare Sosai.ɗo attawa ɗum ɗo voɗi aɗo Jogi ɗum aɗo enɗi ɗum. wobbe fere bo ɗon Nyama ɗum, wobbe Fere bo ɓe ɓuri tan ɓe yiɗi Resugo ɗum ha Sare bana no ɓe Resata Patuji banni wobɓe bo yiɗi Boji. ɗonbo Kolo Fere-Fere atawan ɓalejum atawan ɗonbo Dudaneji mai fu.

Liblos, to hunnduko ma ɗo seeka, ko ɗon hamatan soosay, gey hunnduko ma ɗon seeka a annda no a waɗata, a hoosa ɗum libblos may a wuja dum haa hunnduko maaɗa, hunnduko ma b ɗaccay naawugo ma inca-Allah.

Hair salun babal morɗi, to a yiɗi a soda kuje gasa mayi amora, to ɗon a yiɗi a ɓeda on a tawai je ɓe ɓedata, to a lotai hore on anasta a lota, to a morai on amora ha babal hair salun.

Supamaket to a nasti Supamaket banni a tawata ɓe jeri kujeji maɓɓe babal sabulu ji fere, to babal nyebbamji fere, to babal nyamduji fere. Bannin to a yiɗi sodugo a yaha a lara ko a yiɗi a tefa inde sabulu je a yiɗi a soda ɗum a naftira.

Ɗo ɗum ɗereji on. ma inɗe ɗereje ɗo mai the at of lasines. to me vi ɗi at of lisinus mana hinɗeje ɗo waɗa mirare. Ko ɗo waɗɗa mirari ha himbe kenan.

Ɗo naity on, nait wea on. Ɓikkoi ɗo waata ɗum waalira, ngam ɓe ɗo ƴona ɗum nait wea ko slipin dresis on. Ɗo jei salla be riga mai on. To ɓingel yiiwi walai, waata ɗum wala. Mauɓe fu ɗo mari jei maɓbe ni. Ɗo bo jei salla be riga majum on.

Mordi ɓe bit morɗi onjin boɗɗum voɗinga ikkoi yidi ɗum ,maube yidi ɗum ,to a wati biɗɗo a tawa ɗum ɗo ɗelkita a ɗo yaha ɗum ɗo waɗa makin sound ni velgom ɓɗo yiɗi ɗum gam be ɗo fijira be mai sosai be ɗo yabe ɗo diɓɓa hore ɓe ɗo ya belɗum.

Mayonis mos a taayin haa salad on ɓe naftirta miyonis to a waɗi mixin be jes maaɗa a waata miyonis a nyamira bee maajum ɗum ɗo bedda fileevo haa hunnduko, ɗum ɗo ɓedda fileevo haa nyaamugo, ɗum waata ma nyaamugo.

Gogodim ji gawon bei sallauma dum gorku'on jowatiri illa be sallamaiji gamai ma dum jinguran minga sallamai budum chotni kawon dummai ayi dum be do iuna dum tubi gamri gamai bai sallamai fadɗunandi.

Libkulos, to hundukoma ɗo seeka, be viete ayaha asooda libkulos awuja ha hundugo ma. don ba ndiyam-ndiyam. Amma bo don nyebbam nyebbam fu. To awuji dum ha hundukoma ha dai hundukoma shekugo, anaunata ko ha hundugo, koma digginal hundugo.

Injiniyars, ɗum lattan ɗum ɗon akitek haa nder maɓɓe. Ɗon waɗoɓe disainin buldings, pat a tawan haa nder maɓɓe. Hamɓe ɗo kuugal maɓɓe, ɓe waɗa disainin bulding ɓe waɗa no a yiɗi, ɓe wanna ma constructin.

Sain bord ɗo hosi inde babal, yeccama hedi toi'on babal mai woni, to a yahai bei nomba himɓe babal mai bo to a yownai to har wodi ko a mari hajije a wadai ha totton, ko kuma a andani babal ni ɗobo nda ko ɓe waɗa ha totton.

gps toa fijan plestashon dole on a marai pad sinanun lattai wala amfani ngam pad maɗa'un ɗun bana rimots maɗa, hanjum on hollata ko'ayiɗi waɗugo to fotbal a fijata no a fiɗirta mai no a nangirta, no a yarata.

Kiicin kabinet boɗɗum sosei ha kicin, wo'itintee kicin waɗa taasaje maɗa mara babal jooɗugo to a nasti a tawai kicin ma ɗoo wooɗi na wai ɗon sankiti. To wala kicin kabinet atawan aɗo sigi taasaje ko hatoi . Amma to aɗo mari duroowaji ha nder kicin ɗo, ha babal pilet ma woonata feere laɓeji ma feere ,koofiji ma fere, taasaje ma kuulaji ma pat wonai marai babal muuɗum.

Ɗo ɗum Fridge on, Fridge maɓɓitii nga, kuma ɗum maɓɓoode gootel ɗum mari, frich mai boo jey resugo kuujeeji maa heɓa taa vonna, kuma a mari haaje a defa huunde a defi ɗum lutti a waawan a waila a maɓɓa frich mai kusel maa, ndiyam maa feewa, drings maaɗa.

Kala mo waɗi Shep ɗo Pat, a anda ɗum ɗo nufa Hat on. Godɗo mai nden kam Oyiɗi ma, oyiɗi ko awaɗata koma ko awaɗi mai Seini mo sosai. Sei owa anna ma banni dou Cewa hunde mai vele mo Oyiɗi ɗum ko oyiɗi ma.

Envilob, to a ɗo mari ɗereejiji dokumenji ko a yaara oofis walaa no a jogira ɗum haa junngo a yara tan a hokka banni, to a yiɗi ɗum wona sikiwo a yiɗi a resa huunde maaɗa babal jey a anndi lattataako ɗum seekay ɗum virgataako a sooda envilob banni a waatata ɗum haa nder a resa ɗum koo kuma to a yaari nay goɗɗo a yaara.

Sare on ɗo sare penti waɗinga bu dammugal mai bo ittinga ɗo dari on ɗo ya ha kombi mai bo ɗon pampo, ɗon soket bo ha kombi pampo mai babal dammugal mai ɗo itti ɓari ɗo bo lawol on je nastugo nder.

Kifineje worbe be saizis mun kowa to wari sodugo hifnere sai ta lari to ɗum saiz mako on to bo na saiz mako hanjum on waɗi ɓe ɗo vinda numba be ha dow tep ɗo to a wari a founda a anda ɗum saiz ma na ko noi. je hippugo hawo hore.

Pawa oyal, nyibbam'unji buɗɗun ha defirgo, wala kisiri, wala anana sabulu sabulu ha nyibban maɗam, a sa’adun a sa'ako a satama anana tast mai, ɗun vurtina tast nyamdu maɗa, to ayiɗi a suda ɗun a hebai ha sufa maket ɗo jeri bana banni.

Ayabe be kokumba be madara ɓeldum sosai ɗo mari vitamin bo sosai, sakoma to a jille ɗum be madara mai aɗo nyama ɗum ngam madara ɗo mari vitamin sosai bannin bo fruts mai bo ɗo mari vitamin sosai.

Dano ɗum kosam on, "madara" on jey ɗon ndiyam-ndiyam maajum ɓe ɗo waata ɗum ha gooraaji banni ɓe ɗo soora ɗum. To a wari a yaray "tii" maaɗa a waylay ɗum ton ha nder "tii" maaɗa, a waata "shuga" maaɗa a waata "lifton" maaɗa no a mariri haaje. A waawan bo a yara ɗum banni, himɓe jey yiɗaa "shuga" a taway ɗum ɗum walaa "shuga" ha nder maajum soosay.

Fulawa paune on a yaha wata ɗum ha der saare maɗa, ngam paune maɗa a fauna kompaun maɗa a vo’itina to goɗɗo nasti ɗo husa gite, ɗo vo’i na babal ma, ɗo labi tas.

Gawun, roɓe mari kare ji fere-fere stayel ji fere-fere atawata, amma ɓurnapat himɓe ɓuri watugo gawun nagam hundefere bo ɗo veli watugo wala ɓilla, a tawan bo ɗo voɗi ɗo mari stayel ji fere fere kala kalabo.

To nyibali on, nyibali sare on bo koma bana to ɓe ɗo wada renovetin bana ɓe ɗo vo’itinaon ngam ayi don tebur je ɓe wadiri pentin hado hababal balkoni do hababal baranda ɗo ai nda get maɓɓe nda sare mai ɓeɗo habda vo'utungo ni.

Rimot kontrol mota, jotta himɓe feri na na sei to jogi ki motaji ɗo wanca ba, a wawan daga daiɗum a maɓɓita mota ma, ko a kubla mota ma ko a maɓɓita but mota ma pat awawai kawai daga rimot mota ma on.

Cauton to a yiɗi a soda a wata ha pal maɗa waɗa dekoratin pal maɗa, hetro pillos maji warata ni be ɗo mari piloji har tati peppetel irin to goɗɗo joɗi wawai hosa ɗum wata do kose ko kuma ɓara do mai mo eri banni.

Baskooje a taitai a defa ɗum keccum majum, a taitai a liira ɗum a una ɗum a defa jorɗum maajum, haako belɗum on yimbe nyaama ɗum bee nyiiri bee semo bee gurka, no a yiɗi a nyaamirta haako maaɗa.

flat shows je rooɓe, pade flat ɗo veli paɗugo ngam ɗume, tewai ɗum ɗo lesti lestugo wala hala ayaha seɗɗa anana asumi, atawa ɗum ɗo simple to awati ɗum ɗo vooɗi ɗo fotti kosɗe ma, wala anauni kosɗe ma wala ɗo engi engugo.

Student hamɓe on identiti makaranta. Ɓingel makaranta on yeccata noy’on makaranta ɗo va'i. Daga unifom ɓingel mai daga yanayi volde ɓingel mai ɗen bo daga project ji je ɓingel mai ɗo wawa wadugo hanju on yeccata makaranta ɗo ko inde makaranta ɗo ni ko kuma nda ha makaranta ɓingel ɗo yahata.

Ɗo bodi sprai on ha shop. Bodi sprai je fesugo ɗum ha ɓandu banda kare. Ɗou je ɓandu'un. Bana jonta ayiwi a timini a sodi sprai maɗa awaɗa sprai ha ɓandu ma kamin nan to a'domari urdi mabo awaɗa ha kare maɗa. Bodi sprai be urdi ɗun kala fere-fere on.

Dankali, a yahan sodugu dankali a tawan ɓe do sora ɗum ha basket basketji. Basket mai bo na na kala gotel on ba ɗon fere - fere. Fere manga fere petel fere bo kumboje be sorirta ko kuma a tawan ha roba peppetel ha totton be sorirta.

Kosai nyebbe maɗa a dirbata a hauta be citta ma be albasa ma maɗa ,to a loti dumbe be dirbini mada be wartiri to a marihaje a waɗai kosai maɗa ata a ɗum hader nyebbam guldam to a yidi bo a waɗai ko alele maɗa.

Sabulu on ɗo, sabulu bo sabulu je tiritment bana jotta ado mari fufe ha bandu maɗa do mari gefe gotel do labi gefe gotel ɗo balwi’am kan sabulu on ni je vo’inta bandu inde sabulu mai bo ratin a sokuma sabulu tiritment sop on je vo’ungo ɓandu on sabulu majum.

Undugal unorgo, to a unay citta maaɗa wo a waday yaaji koo a yiɗi a defa "albasa" maaɗa, a waata ɗum ha unordu a naftira undugal maaɗa a unira ɗum. Himɓe feere ɓuri naftirgo undugal bee unordu ɓe unira dow ɓe naftira "bilanda".

Avoka dokiya ɗum frut on je ɗum ɗo velin a wawai a nyama ɗum be bredi, to a wari a hauta ɗum ha nder bredi ma a nyama. Woɓbe bo ɓurna pat himɓe kamaru toɓe wari nyamugo ɓe ta’ai tinyere ɓe wata nyebbam ɓe watai magi ɓe watai mayonis ɓe hauta ɗum ɓe nyama be bredi mai ko kuma a nyama ɗum banni.

Do dum yeri noppi on, rouɓe on watata to atimmini faunugo ni waata yeri mada to a yiide bo waata yeri ma vodinga adon jodi ma nana saita ayiwi a timmini on watata yeri ba ayi debbo kam faune kam dolé on ma yeri no feune rouɓe on.

Building under construction. Nyiɓaalo on timminaaka. Kannjum waɗi leɗɗe ɗo taari ɗum, ɗo holla ɓe ɗo dow nyibɓugo, haa jonta ɓe timminaay nyiɓaalo may.

Ɗo bo ɓe ɗo yona ɗum aguagwaji, on yi ɗum ɗo, kanjum bo ɓeɗo like ɓe wara ɓe hirsa ɓe nyama, ɓeɗo waɗa rearing ɗum bana viwugo ɗum ɓeɗo aina ɗum, maunina ɗum, ngam soggu, ayi ɓeɗo waɗa kujeji ɗuɗɗum daban daban be majum.

Nyiri be hako ɓokko, ɓokko ɗum hako bellɗum on ha inglish be do ewna dum baubaw, wala ko ɓe wala naftira ɗum waɗa, jotta a tawai lekkiji fuu ɓe ɗo naftira ɗum wada, nyamdugo wala hako je yotti ɓokko velgo himɓeji ɗo nyama nane on himɓe ferai hausain be fulbe o nyamata ɓokko, amma jotta jeneral public himɓe ɗo nyama ɗum.

Chaja Laptop, bana Waya mari Chaja Banni Laptopji fu amma Chaja, amma Chaja mai nandai a tawaiji Laptop ɗo juuti Sosai heɓa ko to Adillai babal Judɗum ko a daya be Soket awawai Dayugo na bana waya ba.

Fudbol pich ko stadio babal on fijugo bol on fijoɓe ɗo fija, laroɓe bo ɗo wara lara. Laroɓe jodai habenciji fijoɓe bo ɗo nder fili ɓe ɗo fija mo waɗata soppotin pat ɗo waɗa soppotin gefe ɗo hella ɗo jala ɗo nana belɗum.

Halagare ,worɓe watai halagaje roɓe fu watai, pat ɗum do fauna jungo on dum do waɗa jungo dalkita, kuma bo himɓe haɓeɗo bo ɓe vi do cewa ɗo holla dow goddo ɓangado.

Lemu, lammi veli, himɓe fere yiɗi lammuɗum, woɓɓe bo a tawa ɓeyida lammuɗum. Ɗon jus majum, hanjum waɗi to a hauti ɗum ɗo lammiɗo a wata shuga maɗa, a tawa ɗum ɗo daidai lammai waɗai velai sosai bo ɗo daidai a wawa a yara. Woɓɓe bo ɗo wuja hayeso maɓɓe. Himɓe fere bo to ɓe wari yarugo ti ɓe ɗo ɓiɗɗa ɗum yarira ti mabbe bemai.

Butali keccon walako ɓe wala wadira be butali, a defa, butali a wulai butali, a wawan bo a yorna dum a sofna dum, a yaha dirɓa ɗum, a wara nyama, be kala hako je amari haje pat, a lawan ɗum a nyama.

Pileya jei futbol, fijirde bol jei kosɗe kenan, pileyas ɗiɗi go to ɗo lata bol mai, go to bo ɗo habda waɗugo atakin haɗa mo difense kenan.

Suprem icrime belɗum sosai, ɗo mari fevoji fere-fere, ta a acca ɗum bo yosa to ɗum yosi ni velata ma yarugo, ngam ɗum buri yiɗugo ɗum ɗo sati be kangara majum, a ɗo yara ɗum anana ɗo fewi, ɗo veli amma to yosi ɗo velata.

Labi do naftara dum vo'ina ydsari dasari offices do labi dum plant on je decoration on ornapaxs a tawai goddo do naftara dum heba o vo’ina babal mako je babal mal mako voda husagite.

"The Music Made Me Do IT" Dr. Gohar Mushtaq on vindi ɗereji mai. Ɓe yecchan dume on music wadi mo. noi on life mako woni, dume on fe'i ha ɗereji mai.

Jesi vel, irin geleji on ɗigguɗum to a nani kwaliti mai ɗo ɗiggi, roɓe ɓurna pat yiɗi ɗum hanjewon ɗo waɗa yayi sosai, ɗo wara hakoloji ferefere kolo kare maɗa kolo mai a naftirta.

Masallaji muhammad dan gote. julurɗe himbe yahata jula. A wawai to amari haje,a waɗa julurɗe ma ayiba ɗum himɓe bo yahai jula ha totton yetta Allah wanna ma barka bo ha doe majum.

Yeri be sarka, ɓurna yeri pat ɗo wara be sarka muuɗum. A taway dizayin may gotel ,a tawa to a waati ɗum a fawna a wooɗa. Ɗo wara haa nder koloji iri iri, ɗo wara gool, ɗo wara bo ɗon jey silva maajum .A waata jey ɓuri voɗugo ko fotti nima, ko yaadi be kare maaɗa.

Choklates swet’on velinga, amurai a yakkai ɗom ɗo veli ɗom ɗo naftira Kofi on ɓurna pat wada choklates.

Cable on ɗo, cable bana viyugo a hauta ɗum ko ha soket maɗa ko a chajai bana lanta ji on naftirta be cable do adisa ɗum, adisa dum ha lanta maɗa dum chanji na ma lanta maɗa ɗum bedɗina lanta ma batiri.

Ɗum Gaun on. reaɗi meɗ goun on ɗum man je bikkoi on. Ahi to a yahi lumo a tawai gounje fere artinga nyotinga nana seta a suɗi a nyotiba. Ɗum raɗi meɗ goun mai on nytingaje ko sokukol laik awawai a waɗa.

Map ɗo holla wuroji ɗo holla duniya mai no va’i dume un leddi toi on kombi leddi toi to am bo hatoi a woni banni on hollata ma kokuma to a mari haje yehugo babal a anda labiji a tokkata a yotta babal man.